Nyebbam, goɗɗo ɗon jogi galom be nyebbam, haa juuɗe maako ɓe ɗon naftora haa defugo nyaamdu, ko haako, ɓe ɗon naftira haa sa’ugo kusel, be koosey, be pinkaasow.

koromje ɗon jooɗe ɓe pilo ha doumai woldurop ɗon ɗari ha ɓawo man ɗon naftora ɗum ha Suudu ngam paune.

Deftere ɗon binndi jon si maswel be 360 liida ,himɓe ɗon naftira deftere ngam janngugo heɓa anndal.

Leeso, ɓe ɗon darni ɗum. Himɓe ɗon soda leeso ngam yara sare, siga, ngam goɗɗo wara wala.

Limse ɓinngel debbo ɗon dari, ɓorni kare, vakki booro, feɗi jawe, ɗon jogi waya haa juuɗe maako. Rowɓe ɗon naftora ngam suurugo ɓanndu be pawne.

Nyamdu tasow ɗon jodi be nyamdu kusel ɗo nder be cokali min ɗon naftora ngam nyamugo.

Bingel debbo do fedi yari ha noppi mako, o labi gasamun robe ɗon laba gasa maɓɓe gam paune.

Sare be interlog, nda leggal ɗo dari hayonde sare mai, nda be fulawa hasera sare kam ɓe ɗon awa leɗɗe be fulawa ha sare ngam paune.

"Scriwdreva" ɓeɗo naftora ha habbugo soket ko habbugo bob ko ha fistugo.

Saare be dammugal, babal waalugo, babal si'utugo, babal ya jooɗa, babal on je ɗum.

Nyiɓalo ɗon nyiɓi dow be les, leɗɗe fulawa ɗon dari haa sera, himɓe ɗon naftora ngam nangugo shago sora kare maɓɓe.

Waldrop bedon naffira dum hasilugo kare ,be halowugo pade be hatiugo kare je wadi dotti.

Turmiji don jodi chili ha dow kapet, Robe ɗon naftora gam nyotugo sura bandu mabɓe, be gam paune.

Saare bee dammugal ɗon lammbatu ha nastugo. "Gallomji bee ndiyam ɗon "jeeri" dari ha yonnde, ɓe ɗon naftora ngam waalugo.

Fulawa, himbe don awa fulawa gam yara lumo sora woɓe don soda yara sare gam paune do bedda vo'ungo sare.

Goɗɗo ɗon borni kare o ɗon lowi pade o don labi hore mako fali darugal hagite mako himbe ɗon lowa kare gam sura andu be gam pauni.

Tuutawal ɗo dari, ɗo mari nonnde daneejum bee boɗeejum. Tuutawal may bo jey leddi America on. Tuutawalji may ɗum ɗo wara haa nonnde "daban-daban, a tawan ɗon tutawal jey leddi mon, ɗon jey leddi feere ɗon jey leddi.

Debbo mawɗo ɗon jogi waya haa juuɗe maako, korwal ɗon dari haa sera maako o ɗon ɓorni limse, rooɓe ɗon naftora ngam pawne.

Gorko ɗon joji airpis ha juɗe mako o ɗon borni limse vaki boro ha dande, worɓe ɗon ɓorna limse ngam paune be sufugo bandu.

Leece be durowa don chili jodi ha pellel sorugo maji, ɓe ɗon falaɗi ha sudu ngam dalila paune, ɗon wo'ina sudu, himbe ɗon wala ha daume.

Deftere ɗon jooɗii haa doo nasko kapet, min don naftora ngam jangugo, ɓe don sonna ɓukkon yaada makaranta ngam hebugo andal.

Limshe ɓingel gorko ɗon borni limshe paɗi paɗe mum rooɓe bee worɓe ɗon naftora ha suurugo ɓandu be paune

Koromje pellel ɓe ɗon chiryi ɗi be pilo ha dou majum, nda bob hitte ha sera, ɓe ɗon naftora ngam faunugo pellel.

Firij, ɓe ɗon sigi Bilennda haa dow man, ndaa koofi, ndaa taasaaje haa nder Firij, ndaa Goora bee ndiyam haa nder man, himɓe ɗon sooda Firij yaara saare ngam ɓe siga ndiyam heɓa feewa himɓe yara, bee ngam sigugo nyaamndu taa vonna.

Goɗɗo ɗon jogi deftere guda ɗidi ha jude mako ɗon bindi be hoto pucci ha dow deftere min ɗon naftora gam jangugo.

Fulaawa, ɗon fuɗi haa nder Feho, ɓe ɗon aawa ɗum haa saare ngam pawne, ɗon wo''ina masin.

deftere, hoto guduma, be bindi don takki ha doumai.be don naftora gam jangugo.

Laptop ɗo naftira dum ha nanugo gimol, ha larugo kaset, ha wadugo sacin ,wodi je a heftai a famai ha jangirde ma.

Limce roobe be ɗon ɗarniɗi ha pellel sorugo maji. Bukkon rooɓe ɗon soɗa borna ngam surugo banɗu mabbe. Wobbe bo ɗon lowa ngam paune.

Sudu manga ɓe ɗo jeri koronje, hem ɓe ɗon wara joɗa nyama waɗa kogram maɓɓe, woɓɓe ɗo wara waɗa pati woma nana belɗon rayu maɓɓe.

Taasou, ɗon joodi be kosei harder be don naftira. nyamugo woɓɓe don tamsa kosei ngam soora heɓa cheede.

Sarka, roɓe ɗon lowa ɗum hadande ngam paune, yari ɓe ɗon lowa ɗum hanoppi ngam paune ko toɓe yahantaro ko ɓangal.

Deftere ɗon joodi be bindi ha dow himɓe don naftira ngam jangugo heɓa aandal.

Derke'en ɗon fija bol, worɓe bee rowɓe ɗon fija bol, gam nanugo belɗum.

Kosei be bakuru, ɗo nyama ɗum ngam ittugo velo, amma ɗum kuje suno on bo.

Fara ɗon fira wari joɗi dou leggal himɓɓe ɗon naftira fara ngam nyamugo, wobɓe bo soran tan gam heɓa cede na ngam nyama.

Gaasa ɓinngel debbo, don mori gaasa, o ɗon lowi ves daneejuum, rewbe ɗon mora gam paune.

Guduma do naftira ɗum hafiyugo kusa mahobe ɗo naftira ɗum ha ppusugo mahi, ha pusugo blog, ha irtugo ha pusugo blok a ɓe lowata pa be dasa diyam yarana be ha toilet.

Restaurant pellel on ɓe nyɓi ɗum ngam jama je yaha nyama nyamdu, woɓɓe ɗon yaha bei buduje maɓɓe pellel mai gam nicaɗi nyama yara.